Ente z'amahembe maraingwa z'enyankore ziri omu buti bugoomire, enyima yazo hariyo ebiti bitakwataine munonga kandi omu maisho gazo harimu omuti gw'empindi etari mpango. Harimu ente zirikutukura n'ezirikwiragura hamwe n'ezirikutukura ziine ebibara bya mutare omu mutwe n'omu bifuba.

Omukazi ayekoreire ekitookye ahamutwe kyeziregye ahekyire omwana omukazi ogu nairagura ekitookye akyekoreize orurere rw'ekitookye ayekyenyize ekitengye kirumu obwa'kinyantsi nobwa'kinekye enyuma ye hariyo orutookye.

Abaana b'eishomero bariyo nibanywa amaizi aha nayikondo omwe naaganywera aha ngaaro naatamu omunwa aganywa, omwe arotami ondiijo ayinami abandi beemeriire, bajwire yunifoomu za piki ondiijo ajwire empare ya bururu, enyima yaabo nihareebekayo obunyatsi tibukwatiine

Ente zirimu nizirya omu bunyaatsi bwa kinyaatsi ziine amahembe maraingwa iguru ririmu ebicu bya buruuru, omu mukono gwa bumosho harimu ya mutare etarimu kabara kandi koona aha gwa bumosho harimu ente ezirikwiragura ishatu hamwe n'erikutukura emwe.

Omushaija avugire egaari aheekireho omukazi, omukazi aheekire ekikapu ky'erangi ya kinyaatsi. Omushaija ajaire enkaito zirikwiragura. Enyima yaabo ahu barikuraba hariho enju eshakaize amabaati garikutukura gakuzire gakyerebire. Eiguru ririmu ebicu bya bururu n'ebirikwiragura.

Amaato garimu nigatambura aha maizi, kandi eryato rimwe rihandikireho ekigambo kirikugira ngu impara Cape Town hataire erangi ya mutare harimu obutandaro oburimu obutimba bw'erangi ya kinyaatsi

abashaija barimu nibakwata ente, ente eine erangi erikutukura, erikutukura, abashaija aba n'abashaija bashatu babiri bajwire eshati z'amutare ondiijo ajwaire eshati erikutukura, eyima yaaba hariyo ebiti na faamu ezitiize ebiti

Obinyaatsi bwine ebirabyo bya mutare, nibwa guriini harimu obwine ebirabyo bya papo kamwe kariho enjoki ahaiguru

Ebinyamaishwa bibiri biri omu binyaatsi kimwe kihango kirimu nikirya ekindi tikirikurya biine erangi erikwiragura enyima yaabyo hariyo eihamba rikwatiine